Ame ɖewo ya ƒoƒu ɖe ƒuta le ƒuta dzram ɖo be ne woa nya kpɔ ne amegbetɔ ƒe nɔnɔ. Wo kata wole dzɔdzɔnyuie ade me. Wo kata wo ɖɔ nu ɖe asi. Woƒo ƒu nyɔnu kpakple ŋutsuwo. Wo kata wole dɔ wɔm kple dzidzɔ.

Du aɖe mee nye esi eye amewo le tɔdziŋu aɖe me, wosu gbɔ ɖe tɔdziŋua me za, nyɔnu, ŋutsu kple ɖeviwo eye ame aɖewo nɔ gota nɔ wohem kple eka, sodzawo hã le afi ma eye ŋugbagba aɖewo hã nɔ axa dzi na wo keŋ eye flagi aɖe hã le dome za na wo.

Yevudu ƒe dukɔ me aɖe mee nye sia eye ame aɖewo le fafa me le dzidzɔ kpɔm, nyɔnu aɖe kple ŋutsu aɖewo, wo katã wodo fafamewu, eɖewo ɖɔ kuku eye ɖeka meɖɔ kuku o. eɖwo do awu amagbe ɖiɖi eye wo katã wole dzidzɔ kpɔm. Wodo godi atalegbe.